Issi dabaaban asaa naati banttana bessanaasi darobbata go"ettana dandayoosona. Alleqo mishshati ubbakka keehippe asaa sinttan xooqqu ootti bessanaasi dooriyonne ubbakka sinttaara woottiyoobata gettettidi asaa naatussi erettoosona.

Issi heeraani asaa naatussi dumma dumma ayfiyan be'iyobati de'oososna. Hegeetuppekka meretaanne merettaa heeraara gayttiyabata be'iyaba gidikko issi heeraani mitatta woykko dumma dumma adil'e ciishshata be'iyode keehippe lo'oosonanne ubbakka ufaysoosona.

Ha'i wodee zammanoogaappe denddidaagan beni wodeegaadan asay dumma dummabatun waayettenna. ellello miishshata woyikko ha'i wodee ehidobatun wodiyaara woxxiyoogaa koyyees. Hegeekka keehippe lo'ees.

Issi heerappe dumma dumma meretaa imotatta xeelana danddayetees. Eta hanotaykka woykko eti merettido meretay asa naati qopiyoode keehippe malaleessinne keehippe asay ba kahan qopana mala oottees. Issi heeran dumma dumma maatata be'iyaaba gidiko haga aybbe tokkiday giisidi aleeqissees.

dereta dumma dumma heeratuppe shiiqida asaa giidi ekkana danddayettees. so asatu shiiqoy dere asaa medhdhees. leemisuwaassi sooppe denddiyaaba gidikko ayyiyoonne aawaa ubbakka etappe yelettida naata ekkiyoo saatiyan deretussi anonne baaso gididi keehippe sinttan eqqoosona.

Asaa naati bantta huuphiyappe dumma dummabaa medhdhana danddayoosona leemisuwassi qoppidi woykko kahaappe kessiyo kushe hiillata hegeetikka wogaassinne zannaqaassi kattanakka danddayoosona leemisuwassi kattaa ekkiyaba gidikko asayi molidinne molidi keehippe lo"ees.

Asaa naati bawu ba huuphiya guuggiya aassanaassi dumma dummabata xeelliyobay woykko be'obaa ubbabaa ekkidi kanttiyogaan dumma dummabatun ooraxissananne allaxissana danddayees.

Biittaya asaa naata tookkidi wottiis yaagidi haasayettees. Ubbakka biittaappe demmiyobati asaa naati de'uwan de'anaassi keehippe maaddiyabaanne keehippe al"obata. Hegeetikka go'ettiyaba gidikko keehippe ufayssoosona.

Dumma dumma asaa naatussi Kane koshshiyabati/baaso haggaazaa immiyabati de'oosona. Hegeetuppekka issoy luxetta keettaa giidi ekkiyaba gidikko aybaka geddi giissenna. Luxetta keettay asaa naati dumma dumma hara dumma diccida biittatuura woxxanaassi keehi maaddees.

Issi biittiyaa diccaasu giyooge dumma dummabatun be'ettana fanddayees. Leemissuwassi issi biittan eridda asay woykko tamarida asay de'i giyoogee ayddekka oyshshappe xaayyiyaaba gidena giddoppe atin luxettay asa naatussi sintta xeeraninne ufayssidi keehippe beertiyaaba.

Malaatay issi asay issi sohuwappe harasaa biiddi dumma dummabatuuni ubbakka be'iyoban gidiini hayttan siyiyobaani cengguridi wottana danddayees. Malaataa qonccissi simmi yi be'iyode he sohuwa hassayana mala.

Issi biittiya hara biittaappe shaakettara babaa erissiyobati de'ana danddayoosona. Hegeetuppekka issoy banddiraa giidi ekkiyaba gidikko asaa naati de'oy baawashin issi keehippe naagettees.

Asa gididabi bana loytana xayikko keehippe iites. be'anawukka sheneyeesi ayssi giiko godi immido woykko meretetan demmido puulaa naagiyaba gidikko gidoppe atin aleeqo miishati asaa keehippe loytoosona. hegaa giigennan xayikko asaa na'ay xeeliyode lo'enna

Eridobay lagge erennabay goda giyo wolaytta asay haasayiyoogaadaan erissuwa bollaani dumma dummabata xuufiyan gidin ubbakka misiliyani asaasi kaqidi bessana danndayoosona. Hegeetikka keehippe asaa huuphiyan aqoosonanne wodenawu dogenna mala oottiyaaba.

Seear naagissiyaageetuppe dumma dumma baggaatuura leemisuwassi ammanuwa eqqotatti asa naatuussi saruwaa shiishanassi ba sintta xeeraa gii ekkiyaaba gidikko aybbakka guyyee giisena. Etikka bantta eqqotatuuni keehippe asassi saruwaa koyoosona.

Asaa naati bawu miyobaa demmanaassi dumma dumma sohuwa woxxana danddayees. Gidoppe attin goshshaay asaa keehippe tookkidanne asaa naati banttawu miyobaa tokkidi mokissanawu go'ettiyo soho giidi ekkanaassi danddayettees.

Asaa naati issi sohuwappe hara sohuwa haakiddi beenaan mata wodee zammaanoogappe denddiddagan matan matan miyobata demmana danddayettees. Hegettikka keehippe malaaloosonanne eta oosoy zammanaba bessees

Qumay cuullikko asaa naati haattaa uyees. Hegaattoni tukke keettaanikka asaa naati qumaa mi simmidi hombbocanawu woykko kase qumaa miidoogaa baletettanaassi tukkiya uyiyogee aybikka bali baynnaani ee giidi ekkanawu danddayiyoba.

Dumma dumma sohuwa kessenan so giddon go''ettiyo maadiya so miishshati de'iyaaba gidikko eta garssappekka biittappe munaqqidi kessiyo tukkiya penttissidi uyyanassi go''ettiyo miishshay sinttaa xeeran ekkeettees, ikka a oosuwaa qopiyoode keehippe malaalees.

Asa naati bollaa maayyidi maayuwa gidin ubbakka puula naaganassi go''ettiyoobati darobata. Eta garssappe asay bollan dumma dumma migidota wottiyaaba gidikko asaa sintta phoolammi beettanaw ooratabay keehippe lo''ees.

Assa natti ba huphiyaa qottanassi daro dummabatta ottossonna benni wodiyan gidikko gongoluwa go'ettosona giddoppe attin ha'i wode zamani bogappe dendidagan kettati asaa natussi daro maduwa imosonnanne ettikaa kehi alaxisosonna.

ba huuphiya asay aassiyaaba gidikko dumma dummabata oottidi laamettana danddayees. leemisuwaw kushee hiilatun oosetiya dumma dumma oosoti de'oosona. hegeetuppekka issuwa ekkiyaaba gidikko soon tukkiya penttissanaw go''ettiyo urqqaappe munaqqi giigissiyoobati ubbakka keehippe malaaloosona.

Asay bawu maaddees giidi go"ettiyoo dumma dummabati de'oosona. Leemisuwaasi buqurata ekkiyaaba gidikko buquray asay issibaa maadettanaasi ubba aani oottidi issibaappe haraabaa keessanassi maaddiyaa gidiyoo giishshawu keehippe malalees.

beni nu aawati dumma dummabata kushshe hiilanttun giigisidi ha"i yelettatussi kanttisoodobati keehippe malaloosona. eta garssankka leemissuwaasi gafataa ekkiyaaba gidiko issi ayyiyaa yeela siimmin eta meeccanaassi keehippe maaddees.

Asaa naati ba huuphphiyaa asanaasi dumma dumma sohotuppe dumma dummaba deemmidi ba kahaa aassana danddayees. Leemisuwaasi maxaafaata xeelliyoogaani ubbaka a garssan de'iyaabata pilggiidi ekkiyoogan haraatussi dumma dummabata woykko iitta metuwaa barchchiyaa birshshana danddayiyoogee sintta xeera.

Asi bawu geeloogadan bana hagee kessees woykko kessena giidi banttawu geloogadan ammaniyooge keehippe dummayyees asaa. Hegekka kawoy ayssi hagadan hani giidi etu garssana dumma eqqota giidi kessana danddayeetees.

Asay baagaa bal'anaa aasanasi dumma dummabata go'ettidi nabbaboogeeta ubbakka xifate miishata go'ettidi sintaani kessi bessana danddayettees. leemissuwaassi zo"o meraa xaafiya biiree asaa naati be'iyode keehi lo'ees.

Wodee woxiddi bees giyogge aybbakka balli bayinabba. Ha'i wodee zamanogappe dendidaggani asa naati aara woxanassi dumma dummaba oottes, beni de'iyaa wogga ubaa agennaani ha'ikka kaalettana giyaabba gidikko wodiyaara woxanna danddayena.

Dumma dumma asaa issippe gattiya eqotati woyikko dumma dumma issippetettaa minttiyabati de'iyaba gidikkokka hegeetu gidoppe zal'iya ekkiyaba gidikko zal'ee issi biittaa asay hara biittaa asaara gayittanaassi keehippe maaddeesinne ubbakka minotaa bessiyagaa.

Asa nay yelettees, yeletti simmidi diccees, diccidi hayqqees. Ubbakka kaalliyaa yelettaas dumma dummaba oottana danddayees. Hegeekka keehippe lo"iyaabanne deretettanne a taarikkiyaa yootanassi keehippe hombboccissesinne ufayssees.

Wodee zamanin asay wodiyara woxenaani xayikko benigaddan daana giikko wodee wottena aybissi giikko kaamiyaa ekiyaabba gidikko kaame ba alaliya asa eesuwan polanassi keehippe maades, gidoppe attin beni wodiyaagara gatti xeeliyo wode beni wodege keehippe asaa daafursiyaaba.

asay bawu de'anassi de'iyoosa dumma dumma lo''obatun giigissanadanddayees. ubba leemisuwassi gandda heeraa biyaaba gidikko asay sa'aappe demmido dumma dumma curqqaata kammidikka banttaw bantta wolqqadaan keexxid de'oosona. hegekka ambban de; iyaageetuura gatti xeelliyoode keehin malaales.

Mittaappe gidin miniyabatuppe giggiya darobati de'iyaba gidikkonne sooni uttanaassi asay go'ettiyo oydiya ekkiyaba gidikkonne ubbaykka uttidi shemppi ekkanawu allaxxisseesinne ufayssees

asay maanaw go''ettiyo dumma dumma mitta ayfeti de'oosona. hegetu garssappekka leemisuwassi Aikaattuwa ekkiyaaba gidikko afikaattoy asay mittappe duutti ekkidi soon kattidikka maana danddayees. ubbakka bollan ka'in duutti ekki miyaba gidikkoka haneessinne a hanotay keehippe lo''ees.

Beni wolaytta asay issi sohuwaappe hara sohuwa baanasi dumma dumma baqullotta go'ettes. Baqulotti asa naati bantta alalliyaa polanasi tohuwan hemetti biidi daafuriyode ubbaka harabba go'ettana mala koshshiyo gishshatasi baquluwaa go'ettiyoge erettiyaba.

Ooso ubbaa asay issuwaa giidi ekkanaw danddayenna. Leemisuwaassi luxxettaykka ooso. Biittaa gooshshaa goyiyoogekka ooso ubbaaka haakkamo keettaa eessidi asaa harggiyaappe ashiyoogekka ooso. Hegee ubbay baaso oosuwaan oyqqettiyoo giishshasi keehippe maaddetana kooshshees.

biitta bollan mettoy gakkopoppe attin metoy gakkiyaaba gidikko asaa naatussi eessuwan woykko elello hagaazza immassi dumma dumma seera haagazza immiytaageeti sinttaa xeeraan eqqoosona. eta oosoykka hara oosotuppe keehippe malaalessine keehippe allaxxissees.

So giddon uttiyo dumma dumma oyddeta gidin woykko asay uttanassi kare kiyyiyoode arssati keehippe lo''osonanne asaa kushiyaa moodetti giigiyoode eta qottay keehippe malaalees.

Asay miidi banttana ufayissanaassi ubbakka namisatuppe haakkanaassi mittaappe demmiyo puuteti woykko mittaappe demmiyo qumati keehippe maaddoosona. Ellelluwan demiyo gishshawu keehi malaala.

Asaa naati dumma dummabaa hayittaani cengguriyobaa siyoosona. Ubbakka misiletuuni kanttiyabaa naa"anttonawu dogettenna mala hassayissoosona. Hegeekka wodee zammaanidoogaaninne ubbakka asay wodiyaara woxxiyogaa besses.

Issi asi dumma dumma oossuwaa ottidi laamettana danddayees. bawu gidin ba keettawukka tooho gidenna mala dumma dumma oosota oottees. Leemisuwaasi gooshshaa gooyidi ba biittaa laammanaassi danddayees. Hegeekka asay ba kaahan qoppiyooba gidiyoo giishawu keehippe upayssees.

mittappe moliddi kessiya dumma dumma soossi gidin ubbakka kawo ooso keettatussi go''ettiyo miishshati de'oosona. etikka maadduwa immiyo saatiyaan eta maaduwaara gatti xeelliyoode asaa naata keehi ufayssoosona.

Biittaa bollappe pude kiyaa dumma dummabati asa naatu gediya caddidi woykko masunxxissana danddayiyo assi gediyas go'ettiyo dumma dummabatti de'eesona. Hegeetikka eta oosoy keehippe malaleesinne asay be'iyo saatiyan aleeqisses.

Asaa natti dumma dumma baa ushasi go'ettiyaba giddikonne hegetu gidoppe hatta ekiyaba gidikko assay culliyo sattiyan qumma mi simmidi hattaa go'ettees, hegekka a meraynne a qottay kehippe malaless.

Asaa naati issi sohuwappe hara sohuwaa simeretanassi asaa naatussi tohoy keehippe kooshshiyaaba. toohoy baynnaba xaayikko issi sohuwaappe hara sohuwaa baana kooyyiidi qaaqattiidi aggees. hegaa gishshattasi tohuwaa dumma dummabati bochenaadan kaammidi naaganaagee nuupe oyqettiyaaga.

Asay naqaashshaa dumma dummabatupe ekki siyidi ubbaka cengguridi gaattiyaa oduwaa eqotati biittaa boolan keehippe cora. Etikka wodee zammanidoogappe denddigaan eta oosoy carkko bollaan pe'iyoogee keehippe malaalees.

Asaara de'enabata giidi darobata qonccisana dandayetes, leemisuwassi gaamuwa ekkiyaba gidikko dumma dumma bazotuuni de'iyo gishawu asaa bolani daro danuwanne metuwa gatana dandayees ikka keehi xoqqa

Asay bawu geli aqqanaassi dumma dumma gonggolotakka gidin keettata keexxees. Keettay asaa naatussi Kane koshshiyaba giidi qonccssiyaba gidikko aybakka keetti baynnabaa hegaa gishshawu keettay keehippe asaa naatussi koshiyaabanne maadiyaba.

Asaa naati bantta koshshaa dumma dummaban qonccissana danddayees. Leemisuwaassi issi biittiya hara biittaara annaacettada xooniyo saatiyan he biittaa qonccissiya dumma dummabati de'iyageeta kessi bessiyogan keehippe allaxissanaassinne ufayssanaassi danddayoosona.

Hegeeti awa biyona ubbaka lo'iya kaamiya garssan uttidi awako manddaridi biidi deosona. etikka issi kaameni loytti kumidi shiiqi uttidagetta. Ubba eta garssan ogekka beetena.

huuphessa toophiya heeratu baggaan ammanuwa sabbanchchati bantta oduwaa kaaliyoode, xeeliya asaa be'iyoode ayba lo''iyoona! etikka shiiqi utti tamaarissiyaaga be'oosonanne appe odiyooba siyyoosona.